na yarda da cewa zanga zanga yana janyo hankalin ƙasa da kuma ƙasashen duniya kan wata wani abu dake faruwa tako wani hali ko a kowacce ƙasa dalilina shine a idan har mutane zasu fito zanga zanga alamu abu ya kaisu maƙura wanda haƙurin su kusan za'a iya cewa ya ƙare masu sai sun sai sun nunawa ƙasar su ko al'ummar su ko yankin su ko duniya gaba ɗaya cewa tabbas wannan halin da suke ciki ya ishesu suna buƙatar canji ko suna buƙatar gyara ko suna buƙatan sauyi ko suna buƙatan a duba lamarin halin da suke ciki halin da suke ciki zai iya yiwuwa hali ne na takurewar al'amura kamar su tattalin arziki ko abinci ko walwala na yau da gobe na mutanen ƙasar ko mutanen yankin ko wata al'umma tabbas wannan futowa hanyar yin zanga zanga ne da zanga zangar ta kasu kashi biyu sai zanga zanga ta lumana akwai kuma wanda karshe take fakewa da kuma ka zama wani abu daban wanda bashi ake fata ba to amman zanga zanga ta lumana wanda za'a toh ayi zagaye a nuna damuwa da da ƙunci na halin da ake ciki ta hanyar zaka zamu za muga mutane suna ɗaga alluna dauke da rubuce rubuce kala kala kowa yana faɗan irin damuwowin da yake ga ya kamata ya bayyanawa gwamnati ko hukuma ko al'ummar su cewa a wannan sune halayen da suke son a gyara ko abubuwan da suke suke son a gyara wanda ake musu wanda basa jin daɗi ko kuma aka takure su to wannan zanga zangan tabbas hanya ce da zata janyowa sake janyo gaba ɗaya hankalin duniya da kafafen yaɗa labarai na jaridu, gidan radio da iya hanyoyin yaɗa zumunta na zamani wanda yanxu maf hanyoyi da aka fi yaɗa labarin shi ke daukan labari cikin ƙiftawar ido, labari zai zagaya duniya ga abinda ke faruwa yanki ka za ko ƙasa ka za an takure su sun shiga wani hali tabbas zanga zanga hanya ce da take iya bayyanar da damuwan al'umma

a tabbas ai kasancewa dan adam dabba mai hankali ko halitta da take da hankali ya kamata ace tabbas mutum yana daukake yana dauke da ciwo cikakken lafiya na kwakwalwa ko ta tinani wanda shine tushe na du wani cika ko zamantakewa ko halaiyya ko dabi'u ko mu'amala ta dan adam da kwakwalwa ake tunani wanda idan kwakwalwar nan kuma tana da taɓin taɓi ko taɓin hankali ko bata aiki yanda ya kamata tabbas za'a samu tangarɗa ko naƙasu daga tunani yanda da adam yake gina yana daddala al'amuran sa a tabbas tunani mai kyau na kwakwalwa yana ɗe yana da cikin mahimmancin abu mafi mahimmanci a rayuwar dan adam domin idan babu wannan tunanin ko tabbas zaa same su da dabi'u ko wasu halaye wanda gaba ɗaya basu dace da dan adam taka ba dan adam ansanshi da tunani wanda tunanin nan yana kareshi daga wasu abubuwa da zasu taddashi sannan ya sashi a hanyar da zai taimaki kansa harya ya taimaki wasu da sanin ya kamata zaiyi abinda ya dace a lokacin daya dace duk wannan abubuwan suna gudanane idan ɗan adam yana da cikakkiyan cikakken hankali da tunani tabbas idan dan adam yana da cikakken hankali da tunani kwakwalwarsa zata iya rike karatu zaiga abu ya fahimta zaiyi karatu zai riƙe sannan zai iya koyarwa shima sannan zai iya tuna abinda ya koya komin ɗaɗewa ko kuma na ɗan wani lokaci shima kuma zai iya gayama wani sannan kwakwalwarsa zata tauna magana kafin ya furta wanda idan yana son ya fada abu kwakwalwarsa taga a wannan abun ya dace ka faɗe shi ko kuma kwakwalwarsa zata nuna mai a wannan bishiya itace bishiya meyasa ta zama bishiya saboda kwakwalwarsa na tunani da kyau ga reshe ga ganyayyaki idan mai fitar da tsirrai ce ko ƴa'ƴan itaciya gashi shine dalilin dayasa wannan ta zama bishiya wannan kare ne meyasa ya zama kare saboda ga dalilai da ake tabbatar da cewa duk abinda ke da wannan suffar to kare ne wannan motace meyasa ta zamo mota saboda ga shi tana da tayoyi kafa huɗu tana da ka za tana da kofa tana da waye dalillan da yasa ta zama mota duk wannan abubuwa suna yiwuwa ne idan kwakwalwa tana aiki yanda ya kamata

mutum yana iya zama cikakken mai lafiya ne ta hanyayi ta hanyoyi mabanbanta hanyoyi masu yawa hanyoyi kadan daga cikin su shine lafiyan tunani da lafiyar kwakwalwa ɗaya daga cikin su shine cin abinci mai gina jiki wanda zai taimaki jikin mutum na biyu shi na uku kaɗan daga ciki shine kare lafiyar sa daga abinda zai cutar da jikin sa wannan kaɗan ne daga cikin abubuwa da suke taimakawa mutum ya kasance cikakken mai lafiya idan kwakwalwarsa tana tunani yasan daidai yasan ba daidai ba yasan me ya kamata ya ci yasan abinda bai kamata ya ci ba yasan abinda zai cutar dashi yasan abinda ba zai cutar dashi ba. kwakwalwa ita take taimakawa ayi wannan tunanin domin a kare jiki daga ma faɗawa daga halaka sannan kuma cin abinci mai gina jiki akwai abubuwa kamar tsirrai ƴa'ƴan itace ko ƴa'ƴan itatuwa da abubuwa mabambanta mabambanta dashi ke taimakawa wajen gina jiki kifi su kwai su nama su shinkafa komai abinci kala kala abubuwan sha na ƴa'ƴan itatuwa da kuma wanda ake sarrafawa domin asha don gina jiki su bama jiki cikakken lafiyar da idan kwakwalwa tabada tunani, jikin zaiyi aiki yanda ya kamata du wannan kadan ne daga cikin hanyoyi a suke taimakawa wurin jiki ya ginu kuma ya kasance cikin cikakken cikakkiyar koshin lafiya kamar mutum kiyayarmu jiki daga faɗawa halaka mutum ya bar wuta bazai je yasa hannyn shi ba hi domin yasan zata cutar da lafiyar sa mutum yaga rami, bazai je haka kawai ya faɗa ramin ba domin haka zai cutar da lafiyar shi mutum yaga wani anu na halaka wacce dabba ta halaka ko maciji ko kunama ko wani abu. yana gani yana sane bazaije ya fada saboda bazai cutar da halittar sa ba ko wani abu da zai jawo mai naƙasu a jikin sa ko yaje ya shiga ruwa mai datti ko ruwan kwata ko yaje ya zauna idan da wani abu da zai cizai shi ƙuraje su fito mai ko kuma ya samu wani canzawar halitta kuma du wannan abubuwanen da uhm mutum ai gujesu domin jikinsa da lafiyar ya kasance cikin cikakkiyar koshi lafiya yanda ya kamata domin ya gudanar da al'amuran sa na yau da gobe

a tabbas ya kasance ɗan adam musamman namiji yana da wani dangi na abokai wanda yake mu'amala da su ƙila na wurin aiki ko na kasuwa ko tun ma na yarinta wanda aka taso ake yarinta aka girma tare dasu ko na unguwa ko na wata cinikayya ko na wani lebutanci ko na waya karatu ko na wajen ko wata mu'amala ta yau da gobe yana taimakawa mutum a rayuwar sa domin duk wannan kashe kashe na dangu gina ko nauyukan a na abin nan na mutane da mutum yake mu'amala dasu suna taimaka mai wurin tunani tabbas suna yin tasirantuwa wurin wurin al'amura na yau da gobe na ɗan adam abokan kasuwanci mutum bazai iya rayuwa shi kaɗai ba dole sai a rayuwa dole sai kayi mu'amala da wani ko mutum ko yaƙi ko ya so saboda wurin cinikaiya ne kana buƙatan sayen abu ko ka seyar zakai mu'amala da wani ko wanda ma tabbas zakaga a wurin su kusan kullum kake saye da sayarwar ka wannan ya zamo abokin mu'amalar ka na cewa kullum zaka siya a gurin shi ko kaima a siya a gurin ka toh wannan abun yana taimakawa mutane wurin ƙara faɗaɗa tunanin su ai yanda suke gudanar da al'amuransu na yau da gobe mutum yana da abokai wanda idan yaje wurin aiki ya dawo kasuwa ko ya fita sabgogin sa na yau da gobe yana zuwa wurin su su zauna ayi hirar siyasa ko hirar tattalin arziki ko hirar rayuwa hirar zamantakewa duk wannan abubuwane da suke taimakwa mutane wajen yin tinani da zai amfane su anan mutum zai ji wani labari da bai sani ba kila kuma zai amfane shi ko kuma shi ya bada labarin da zai amfani wani ahaka rayuwa take gudana mafi ake yarda ake yi tafiyar da al'amura na yau da kullum da kaɗan da kaɗan da kaɗan mutum yana sanin mutane kuna mu'amala dasu har asaba a taimaki juna a ƙara ma juna ilimi ƙarawa juna sani, tunani ya faɗaɗa mutane su dinga tunani yanda ya kamata ba kamar yanda mutum zai zauna shi kaɗai ko ya ringa killace kanshi shi kaɗai ba zai samu matsala

a wannan akwai hanyoyi daban daban da mutum zai iya kula da tattalin arzikin sa ko samun sa ko ɗawainiyar sa kaɗan daga cikin hanyoyi da mutum zai kula da tattalin arzikin sa ko samun sa na yau da gobe ko kuma ɗawainiyar sa sune wurin juya kudin nan kamar yin harkan kasuwanci ko kuma yin wani asusu wanda mutum zai ringa tara kudin musamman idan yayi amfani da wanda zaiyi amfani su yana da raran kudin yana da asusu ko irin banki na gargajiya da akeyi na gida wanda mutum zai ringa zura kudin yana ajiyewa ko kuma bankuna na zamani wanda mutum zaije ya kai kudin su ajiye mai su ringa juyawa duk lokacin da yake buƙata zai je ya iya karbi kuɗin sa ya cira kuɗin sa kuma wannan kadan daga cikin hanyoyi ne da mutane suke iya tattalin samun su ko kuma sayen hannayen jari a kamfani ko masana'antu ko wuraren kasuwanci mutum zai je abinda yake da shi yana tsoron kar ya kashe ko kar ya salwanta sai ya je ya ba wasu yan kasuwa ko masana'antu su dinga ƙara a cikin jarin su suna juyawa wannan zai kasance mai hanya ce da zai ya ajiye ƙudin sa ba tareda fargaba ba duk lokacin da yake buƙata zai samu kuma zaa dinga bashi ɗoriya akan abinda ya ajiye ko hannun jarin da yasa zai zamam mai kaman wani hanya ce ta ƙara samun kuɗi wanda idan yana da buƙatun sa zai je yayi buƙatun sa cikin tsanaki ko da misali mutum ne mai ƙarbar albashi amman yana da hannayen jari da wasu wuraren kampanoni ne ko kasuwanci wanna ma'aikata su suke wannan kasuwanci wannan ba ƙaramar hanya ba ce da mutum zaiyi tattali wasu kuma suna sayen kadarori mutum zai saye fili ko ya sayi gwal ko ya sayi gida ko ya iya sayen wani abu da yake gani zai amfane sa izuwa nan gaba idan yana da buƙata zai iya ɗaga wannan abun ya siyar tabbas wannan kadan ne daga cikin hanyoyi da mutum zaiyi tattalin samun sa ko arzikin sa ko? samun sa na yau da gobe

kula da tattalin kulawa bada cikakken kulawa kan tattalin arziki ko samun ko hanyan samun sa abinda yake samun na yau da gobe ke shigo masa ko ƙarshen wata ko ƙarshe shekara tattalin wannan abun ba ƙaramin hanya bace da zata taimaki mutum dalilin kadan daga cikin dalilai sune mutum yana iya tashi ba shida lafiya ko yana da buƙatar magani ko ciwo ya kama shi ko wani iftila'i ya faɗa mai ko wani nashi yana da buƙata ma yayi iyayen sa, ƙannen sa, yayyan sa, ƴan'uwan sa toh wannan tattalin arzikin da yayi ya ɓata lokacin sa yayi da da lokacin sa ya dinga ajiye wani abu yana tattalin sa tabbas zai amfane shi lokacin da buƙata ta taso mai ba lallai yana da kudin da zai iya biya ba lallai lallai tsawon yanda mutum ya ɗauka yayi yana tattalin arzikin sa ko adashi ya shiga ko banki ya kai ya ajiye ko wani ya ara wa kudin kuma ya sai hannayen jari ko kuma ya sai kadara zasu taimake shi a lokacin da ya ke da matukar buƙatar ko ba sai yaje ya roƙi wasu taimako ba mutum ne yana da ajiya a bankin na gida da akeyi na gargajiya ko kuma na zamani yanda zaka kai kudin ka zaka iya zuwa ka cira a duk garin da kake a komai ko wanne lokaci yimin safiya ko rana ko dare zaka iya zuwa kaje na'ura ta ciran kuɗi kasa katin ka cira kuɗi ka biya buƙatun ka tabbas in kana da wannan ajiyar zakai zasuyi ma amfani ko da ba'a inda ka ajiye su bane tafiya mai nisa ta kama ka yi tafiya ka bar gari daga kaduna ka tafi lagas kasuwanci amman baka riƙe kuɗi ba amman kana da yan kuɗin ka daman a bankin ka shikenan zaka je kasa katin ka toh wannan tattalin da kayi na shekaru ko na watanni ko na duk ƙarshen shekara da kake cirewa kake ajiye wani abu zai ma amfani sai ka biya buƙatun ka ba tare da ka takurama mutane ba ba tareda ka roƙi kowa ba ba tareda ka nemi taimakon kowa ba saboda wannan ɗan abunda kake ajiyewa ko hannun jarin ka dan abinda yake baka ko wata kadara da ka siya ka ɗaga siyar yanxu kuɗin zakayi amfani da su a lokacin da ya kamata

tabbas addini hanya ce da ake bi Allah ya saukar ta hannun hanyoyi mabambanta na bayinsa matsarkaka wanda ake musu ake aikowa musu da saƙo domin su isar ma sauran al'umma na hanya yanda zaa bauta ma ubangiji da yanda za'ayi zamantakewa baza'a cuci juna ba za'a taimaki juna halin ma ubangiji bauta har zuwa ranar ƙarshe sannan kuma a koma gare shi tabbas addini ne ta hanyar addini ne kaɗai mutum zai samu wannan tsira ko zai fahimci wannan sako addini hanya ce da take suffantawa ko take suranta rayuwar ɗan adam domin anyi bayanin komai da komai da komai da komai komai da ɗan adam zai yi tun daga ranar da aka haife shi har har ranar da zai bar duniya, tun daga yarintar sa har tsufan shi addini ne yayi wannan bayanin ya gaya maka yanda zaka sa kaya yanda zaka girmama na gaba yanda zaka kaji tausayin na ƙasa da kai yanda zakayi noma yanda zaka nemi abinci yanda zakayi cinikaiyya yanda zakai kasuwanci yanda zakayi fatauci yanda zakai ƙiwo duk addini yayi bayani yanda zaka sarrafa dukiyar ka yanda zaka zauna da iyalin ka yanda zaka haifi ƴa'ƴan ka su zama masu shi yin addini da yi ma ubangiji ɗa'a duka addini ne kaɗai yayi wannan bayani duk wanda baya bin wani addini baida addini bazaka taba ganin shi ya samu wannan hanyoyi da zasu saita mai rayuwarsa ya zama cikakken ɗan adam ba, addini ne kaɗai yayi wannan bayanin aka gayama kai waye kai a matsayinka na ɗan adam aka bambanta ɗan adam ga matsayin sa ga abubuwan da zai yi a matsayinsa na namiji, mace ma ga abubuwan da zatayi ga abubuwan da za'a girmama ta dashi a matsayin ta na mace haka kowa aka bambance shi aka nuna masa matsayin sa da kuma yanda zai bi ya bauta ma ubangijin, sa tun daga lokacin da aka haife shi har yayi wayo sannan har zuwa lokacin da zai mutu aka koya ma mutane idan ɗaya daga cikin ku ya rasu ko ya mutu ga yanda zaku yi da gawar haka addini ne kadai yayi wannan bayani wanda indai mutum baya bin addini bazai taba samun wannan nutsuwa da wanna mafuta ba a al'amuran sa.

akwai hanyoyi mabambanta ko abubuwa mabambanta da suke sa iyaye su zama cikakkun iyaye masu ƙima da daraja kaɗan daga ko ince na farko shine bayanda iyaye zasu zama iyaye har sai an samu aurataiya halaliya halatacciyar hanya wadda addini ya wadatar ko al'ada ta wadatar itace hanya mafi farko da zata tabbatar da cewa wadannan iyaye ne masu daraja masu martaba masu tarbiya wanda zasu iya tarbiyantar wa sannan iyaye dole sai sun kasan ce masu sanin ya kamata da girmama juna da martaba juna tsakanin su bayanda za ayi ace uwa bata girmama uba ko mijin ta mijin baya girmama mata sannan kuma ace wannan iyaye ne masu masu bada tarbiya ko masu sanin ya kamata tabbas sai an samu girmama sai an samu soyayya soyayya dole sai sun so junan su sannan har zasu zama cikakkun iyaye da zasu karɓa suma su bada tarbiya kuma ya iya ƴa'ƴan su suyi alfahari dasu sannan akwai tausayawa akwai akwai hanyoyi mabambanta tabbas iyaye sai sun kasance masu kawowa a matsayinsu na magabata magabata na manya wanda suke da wayo da hankali su ne kan chanchantar su na zama iyaye shine su zasu kawo ma ƴa'ƴan su su zasu ciyar da ƴa'ƴan su su zasu basu muhalli su zasu basu sutura su zasu basu kariya su basu taimako idan basu da lafiya su zasu kula da su su zasu ciyar dasu wannan su ne cikin hanyoyi da tabbas suke tabbatar da cewa waƴannan iyaye ne iyaye dole ne su ne zasu haɗu haɗuwar mace da namiji su basu hada haɗu sannan har a samu ɗa ko ƴa ko asamu ƙaruwa wannan ƙaruwar tun bai san waye shi ba iyaye sune zasu kula da wannan abinda aka samu ta hanyar ciyarwa da tufatarwa da shayarwa da muhalli da lafiya da kariya daga duk wani abu da zaizama barazana ga lafiyar wannan tabbas iyaye suna da matukar tasiri a rayuwar mu ɗan adam shiyasa zakaga wani da idan ya rasa iyaye zakaga ko uba ko uwa yana shiga wani hali na rayuwa toh iyaye suna da matukar tasiri a rayuwar ɗan adam???

? mutuwa mutuwa mai yankan ƙauna dole ne duk wanda yayi samu labari kan wani wanda yake kalla matsayin abun kwaikwayo ya samu dole abun yay sashi ya zubar da hawaye zuciyar sa zata raunana ya kuka zuciyar sa idanun sa zasu zubar da hawaye saboda alhinin wannan rashin mun sani cewa duk wata rai zata ɗanɗana mutuwa duk wani mai rai zai mutu amman toh yaushe ne za'a mutu yana ɗaya daga cikin abin ke sa zuciya ta sanyaya tai laushi ta tausaya musamman idan aka bata labari aka zo mata da labarin rashi data samu rashi ba ƙaramin abu bane musamman ga wanda akayiwa rashin abune da ba daɗi amman kuma ba yanda mutum zai iya rashi na mutuwa ansan cewa in an mutu ba'a maganar dawowa an tafi kenan har abada ba maganar dawowa saboda haka wannan yana ɗaya daga cikin cikin dalilai da yake sawa zuciyar sa ta karaya yaji rauni da tausayawa a rayuwar sa saboda yasan wanda ya rasa bazai sake dawowa ba balle ya sake haɗuwa dasu musamman bayan anje an binne su an binne gawar to rabuwar kenan labari irin wannan hi kala kala wasu sukan soma wasu sukan samu wani taɓin hankali wasu sukan shiga ɗimuwa har wani ma zaku gani ya yanke jiki ya faɗi saboda tsabar yanda abun ya dake dake shi na labarin rashin wanda kake kalla a matsayin ko kwaikwayo a rayuwar ka wanda kake alfahari dashi an wayi gari yau babu shi ya tafi kenan bazai dawo ba mutum yana tunanin yanxu ta ina zai cigaba da rayuwarsa bayan an saba shekara da shekaru ana tare yau kuma gashi mai yankan ƙauna tazo ta yanka wannan ƙaunar ke tsakani wanda kuma ba yanda mutum zai iya yi kuma ko wanne mutum ko halitta sai ta ɗanɗani wannan

tabbas mu mun kasance mutane masu hankali masu biyayya da ɗa'a ga shuwagabannin mu na addini wanda ta hanyar su ne muke fahimtar addini muke sanin fashin baƙin abinda sakon da addinin ya iso ya sauka dashi dole mu girmama malumman mu da shuwagabannin mu na addini ta wanda su sukai bincike suka zurfafa tunani suka zauna suka haɗa basira da tunani da fashin baƙi suka gano ma fita da addini yazo dashi sannan suka zo suka sauƙaƙa muna ta hanyar gaya mana cewa ga sakon da addini ke kunshe dashi ga yanda zaku aiwatar da wannan sakon ba zaku samu matsala da ubangijin ku ba dole ya zama wajibi gare du wani mai kai addini ya girmama maluman sa saboda ta hayar su ne uke issar ma da sakon addini addini yanda zaka bauta ma ubangiji da yanda zakayi rayuwa da yanda zaka girmama na gaba da yanda na na kasa zai girmama na sama da yanda masu shi zasu tausaya ma wanda basu dashi da yanda mai mulki zaiyi mulki da yanda mata da miji zasuyi girmama juna zasuyi zama na aure yanda addini ya tanada tabbas in ba ta hanyar girmamawa da muke ba malumman mu da sauraron su da yi musu biyayya da ba la wannan sakon ba zai isar muna ba ba ƙaramin ƙoƙari malamam mu suke yi wurin yin bincike da tafiye tafiye da tarin littattafai da karance karance wurin su tabbatar mu cewa tabbas yan baya da wanda basu da dama sun samu wannan ilimin da addini yazo dashi a dunkule su suke malumman mu dole mu girmama su su suke warware sakon da addini addini yazo dashi a dunkule suke bayanin shi daki daki daki dalla dalla dalla dalla domin mabiya addini su amfana suma har su amfanar malaman addini ababan girmamawa ne da martabawa da mutuntawa ya zamo wajibi dole a daraja su

Um tabbas kamar yadda mika sani mutane suke tafiyar da gabnati kuma dan adam tara yake be cika goma ba dole za'a samu kus kuskure da yadda za'a yi a dauki wani mataki wanda ze iya zama ya tasirantu ko ya cutar da mutanen cikin kasa tabbas gwabnatocin baya sun shude kuma sun dauki wasu matakai da suka cutar damu mu a matsayin mu na mutanen kasa misali kamar rufe borda da akayi ba tare da tanarda hanya da zamu ciyar da kanmu mu gina kanmu ba komai mun saki jiki yan kasuwa ke shigo da kome su suke sa farashi su suke tafiye-tafiye kasashe duniya suke suyo abubuwa da kudin su ba kudin da gwamnati ta basu ba noma harkan noma ya lalace a kasa anzo an rufe boda tabbas wannan rufe bodan ba'a tanaji abinci da ishe mutane har na tsawon wannan rufe bida da akayi ba amma anrufe boda an hana shigo da abinci kuma namu na cikin gida ba ze isa ba ba'a noma ba ma balle kuma ace ma har an noma abun da za'a ajiye nawasu shekaru wannan abun ya tasirantu tabbas ya cutar da mutanen kasa wanda har ya haifar da kashe-kashe da dauke-daike na mutane za;a dauke mutum anemi kudin fansa duk wai dan asamu yadda za'ayi a rayu saboda an hana wanda suke suke futa suje su siyo abinci suzo suyi fataucin shi suci riba sukoma a amfana an hanasu yin wannan kasuwancin ta hanya rufe bodojin kasa wannan abun ya cutar da mutanen nageriya wanda shine yasa har yau kayan abinci be sauko ba ye hawa yai hauhawa da har talaka yakan nemi abun da zeci ma yarasa tabbas rufe boda anyishi ba bisa tsari ba yanda ze anfani talakan nageriya wanda wannan abun ya cutar damu yasa abinci yayi tsada wanda kuma kowa yasani cewa idan dan adam be ci ya koshi ba to komai ze iya faruwa domin neman baze iya rayuwa ba dole se yaci abinci to wannan rufe boda tabbas ya tasirantu kuma ya cutarda mutanen kasa

wannan hanya ce me sauki da mutun zeyi tsakanin shi da me gidanshi awurin kasuwancin shi ko wurin aikin sa hanya ita ce ta girmama juna idan anzo wurin aiki aiki aka zoyi duk alakan ku da mutum dole idan akacem yau gabayake dakai a wurin aiki ko wurin kasuwanci dole ka bashi wannan girmamawan a wurin aiki kabashi wannan girmamawan a ajiye duk wani wasa da duk wani abu a gefe domin ba shi aka zo yiba anzo ne nan wuri na kasuwanci ko na aiki saboda haka ayi abun da yakamata a ajiye duk wata alaka ta cewa kasan wane a gida ko abokinka ne ko kunyi wasan kasa tare ko kuna wani wata mu'amala tare duk wannan wata alaka ce ta daban wanda a lokaci ba ita ake bukata ba abun da ake bukata shine anzo wurin kasuwanci to tabbas yanzu tsakanin me gidane da yaron sa idan kana matsayin yaro a wurin kasuwanci ka tsaya amatsayin ka na yaro da girmamawa da tausayawa dayin abunda yakamata ma megidanka tabbas shima me gidan ka ya kiyaye ya tsaya a daide matsayin sa na cewa shi megida ne banda musgunawa banda tilastawa ko takurawa saboda yana ganin shi me gidanka ne bari ya cutar da kai ko yazalunce ka saboda ba yanda zaka yi ko kana cin abinci akasan sa bari yama wani abu tunda kana a karkashin sa idan aka kiyaye wannan abubuwan sune hanyoyi da za'a samu zaman lafiya na lumana awurin kasuwanci za'a tafiyar da kasuwanci batare da kowa yana ma kowa gani-gani ba ba tare da kowa yana kokarin yacuci dan'uwansa ba na kasa amtsayin yaron me gida dole zaka girmama me gidanka me gida a matsayin sa shugaba a wurin kasuwanci dole shikuma ze tausaya ma na kasa dashi koda ko suna da wata alaka wanda bawai a wurin kasuwan ci ta hada suba tabbas idan aka samu haka za'a samu zaman lafiya acikin wannan alaka ko kasuwanci da ake gudanar wa kawanya ce mafi shauki kowa ya girmama kowa sannan azauna lafiya batare da cin dudduniyan juna ba

tabbas akwai hanyoyi maban-banta dayawa da suke tabbatar da abokiyar zama ta gari kadan daga ciki shine hakuri tarbiya girmamawa tausayawa sanin yakamata sawa mutum farin ciki sanin yakamata girmama iyayenshi sannan da shan abun da yake so da sayran hanyoyi maban-banta tabbas dole yakamta ace wanda zakayi rayuwa dashi ko yake a matsayin abokin rayuwar ka to mutum ne me fahimta wanda fahimtar ku ta zo daya da shi ta hanyar yadda kuke gudanar da alamuranku na yau da kullum akwai tausayawa aciki akwai girmamawa dole se mace tana takasance me girmamawa ga na mijiin ta miji dole se yakasance me tausayawa ne da nuna soyayya da kulawa ga matar sa sannan za'a samu zaman lafiya dole akwai hanyoyi dayawa wanda ciyarwa yana daga ciki kulawa yana daga ciki za'a kula da juna dole mata zata kula da miin ta za taimai girki zataimai kyautatawa na yau da gobe mu'amala ta aure da sauran halaye wanda mata suka fi alakantu da wannan haka shima na miji dole a matsayin shi na miji ko saurayi dole akwai tausayawa da ze ringa yi a matsayinsa na namiji ze ringa tausayawa matarsa ze ringa kulawa da ita ze siyan mata ze kawo kayan abinci ze bata muhallin da zata zauna yazama tana karkashin sa ze kare taga taga duk wani abu da ze cutar da ita a hakane idan aka hada karfi da karfe matar tanayin abun daya kamata a matsayin ta na mace miji yana yin abun da yakamata a matsayin sa na miji shine za'a samu zaman lafiya da lumana a tsakanin ma'aurata kuma masoya tabbas dole mace take son namiji ko take da miji har ta aureshi suke mu'amala ta aure dole akwai girmamawa da sai ta bashi amatsayinsa na miji zata so abun dayake so zata so yan'uwanshi zata tausaya mai zata kula da dukiyar shi zata kula da ya'yanshi da sauran abubuwa da yakamata.

um to tabbas kowa bayaso ace an samu gazawa a rayuwarsa ko ga wani abu da yake so to amma idan hakan gar ta faru mutum yan da wada kungiya dayake bibiya yake jin yana sonta kuma suka buga wasa basu samu nasara ba tabbas ba ze ji dadiba to hanyo suna nan ma banbanta wanda mutum ze bi domin ya sauwaka kanshi radadin wannan rashin samun nasara wani yakan futa yaje yashoiga cikin abokai domin yadake wannan damuwa wani ze koma wurin iyalinsa ko yaje yayi hira da iyalinsa domin yasamu wannan saukin wani zeje yayi wasanni domin ya dauke wannan wani zeyi kallo wani zeyi karatu um zeyi waka wani zeyi karatun kur'ani ko yasa wani karatu yayi kowa da hanyoyin sa mabanbanta a wani zeje yase abun um sha me sanyi ko yase abinci ya ci yaje yashiga wani abu da ze dauke mai hankali musamman karatu wani ze dau littafi kawai ze yafara karatu saboda kawai karma hankalinsa ma yadinka tunanin wannan rashin nasaran daya samu ko kuma yashiga cikin abokansa a shiga wani firan rayuwa ko firan siyasa ko firan zamantakewa wanda kwata-kwata zata mantar dashi wannan radadin na rashin nasara da kuma yadda yake goyon baya bata samu ba wani nan ze tafi wurin matar sa ko wurin budurwarsa ko wurin mahaifiyarsa zeje yayi fira da zata debe mai kewa ko yatafi yayi wasa da yayansa ko ya tafi ya je wurin wasan ni shima yasa kayansa ya taffi wurin wasan ni wurin motsa jiki wani ze fita jogin um motsa jiki na gudu wani ze tafi kwallon kafa kowa da irin wasan nin da uyake yi wani ze ji waka hanyar itace hanyar da take deba masa kewa ta mantar dashi wannan damuwar rashi da aka samu se sa waka yana bi ko yana saurara har yamanta ma da abun da ya faru wani kuma kawai ze shiga gari ye ta zagaye wani ze samu wuri zeta tunin wani abu wanda ba wannan abun bama har yamantar dashi rashin nasar na kungiyar da yake so ta samu saboda um rashin samun nasaran damuwane amma idan mutum yayi samowa kansa wata hanya da zata mantar dashi wannan damuwa ze samu saukin radadin damuwa

um Najeriya ƙasa ce mai mutane masu ɗimbin yawa wanda kuma akwai hanyoyi mabambamtana daban-dabam da take nishaɗantar da mutanen cikin ƙasar. Hanyoyin sun haɗa da kaman waƙoƙi da fina-finai da ake yi na cikin gida na yarurruka daban-daban da wasanni da dai sauransu. Wannan kaɗan ne daga cikin abubuwa da ake yi a nan cikin ƙasa Najeriya wanda ake nishaɗantar da ƴan ƙasa, ƴan ƙasa suke yi domin samun nishaɗ. Mafi yawanci kaman yanda muka sani, waƙa tana da matuƙar tasiri wurin harkokin nishaɗi na Najeriya. Kamar yanda aka saba gani, ana haɗa tarurruka wanda za a kira mwanyan mawaƙa na cikin gida, wanda za su zo a tara jama'a lokutan um Sallah ko lokutan wasu bukukuwa za a kira su su zo su yi waƙoƙi, mutane su yi nishaɗi, ana in waƙoƙinsu ana hotuna da su ana yin ɗaukan faifayin wannan um taro da ake yi; mutane suna sakawa a kafafen yaɗa labarai, ana yaɗa shi, ana nishaɗi to wannan kaɗan ne daga cikin hanya, ɗaya cikin hanya ne da gaskiya mutanen Najeriya suke samun nishaɗi sosai-sosai, sosai ta hanyar sauraro da zuwa tarurruka da za a ga mawaƙan ko kuma a saurare su um a yi nishaɗi da farin ciki. Sannan kamar ɓangaren wasanni Tabbas shi ma ɓangare ne da yake taimaka musamman matasa, da ma manyan ma tsofaffi da masu shekaru wurin rage lokaci da motsa jiki, yin wasanni kamar su ƙwallon ƙafa da su ƙwallon kwando da sauransu, da su wasan ƙwallon doki da ake yi, da dai sauran wasanni kala-kala na motsa jiki da ake yi don nishaɗi ko don samun lafiyar jiki duk wannan ma hanya ce da ƴan Najeriya suke ake samun nishaɗantuwa da su. Sannan kamar kuma ɓangaren kalle-kalle shi ma haka a talabijin da kafafen yaɗa labarai na su rediyo da da na sadarwa na zamani, duk hanyoyi ne da ake bi ake samun nishaɗi wurin kalle-kallen fina-finai na zamani da ake yi da suke faɗakarwa da nishaɗantarwa.

E, tabbas, yawo aka ce mabuɗin ilimi, in ji Hausawa. Tabbas, zagayawa ko yawace-yawace a cikin ƙasa da wajen ƙasa da zagaye duniya yana matuƙar buɗe da faɗaɗa ilimin mutum da wayewarsa da da saninsa da gogewarsa a dukkannin fannuka na rayuwa na yau da gobe. Ba yanda za an ce, Hausawa sun ce na zaune bai ga gari ba. Tabbas wanda ya fita yai yawo ya zagaya duniya, ya je ƙasashen masu al'adu mabambanta da ɗabi'u da abinciccika kala-kala da al'adu kala-kala. Tabbas saninsa da wayewarsa da iliminsa da gogewarsa ba za su taɓa zama ɗaya da wanda yake zaune a wuri ɗaya, sai dai ya karanta, ko kuma ya gani a hoto, ko kuma ma a ce bai ma taɓa ma sanin da irin wannan rayuwar a wani ɓangare na na duniya ko na yankinsa, ko na abin nan ba. Saboda, akwai yarurruka mabambanta; akwai al'adu mabambanta; akwai um abinci mabambanta kala-kala da irin ɗanɗano da irin yanda ake sarrafa abubuwa kala-kala, mabambanta, wanda kowane yanki da al'adu da ke um al'uma suke amfani da irin nasu kuma suke ganin nasu ya fi na sauran al'uma wanda ma ba su ma san ma da wasu al'umomin ba ma da suke rayuwa a wurin. Har yanzu, muna ji muna gani akwai yankunan da hayyanzu suna nan; yanayin kayan da suke sawa na al'adansu da yanayin raye-rayensu da kiɗe-kiɗensu na mutanen da ne. Har yanzu akwai abubuwa na tarihi wanda a duniya muke ganinsu a hoto ko a bidiyo faifayi na, ake yaɗawa. Abubuwa ne na tarihi wanda sun gudana shekaru aru-aru da suka wuce tun zamanin iyaye da kakanni wanda ba don matafiya da suke yawo a ban ƙasa suna zuwa suna ɗauko irin wannan faifayi suna haɗawa ba, da da yawa mutane ba za su san an yi irin wannan alƙaryun a baya da irin wannan rayuwar a baya ba. Tabbas, yawo mabuɗin ilimi. Idan mutum yana zagayawa yana da dama ya fita ya je ya shiga cikin wasu al'uma zai faɗaɗa iliminsa da tunaninsa.

To da yake ni mai ƙaramin ƙarfi ne ban samu na yi yawo a ban-ƙasa a duniya ba, ban ma taɓa fita dai daga ƙasa Najeriya ba, amma a iya wuraren da na je misali, kamar a garin Kano akwai wurare na ban-tarihi da ya haɗa tun daga gidan sarki, wanda gida na sarauta mai ɗimbin tarihi, gidan makama inda ake ajiye kayan tarihi, kasuwanni na cikin garin Kano da shi kan shi cikin ƙwaryar birnin Kanon akwai abubuwan tarihi wanda mutum zai ji ya gani a ba shi labarin abubuwan da suka faru, sannan ya san tarihin yanda mutanen ƙasar Hausa suka rayu. Sannan ban da haka kuma kamar a garin Dutse. Na je garin Dutse wanda mun je har gidan sarkin Dutse, mun jejje mun zazzagaya shi, shi ma an nuna mana abubuwan tarihi nasu tun iyaye da kakanni da wasu duwatsu haka da suke cikin garin Dutsen, su ziyarce su. Mun je garin Hadejia nan ma mun ɗan zazzagaya tunda tsohon gari ne da yake kasuwanci. Mun je kamar garin Gumel da Maigatari wanda suke can kusa da bodar Nijar wanda ake hada-hada na kasuwanci. Sannan ga garuruwa masu ɗimbin tarihi a ƙasar Hausa, kamar ƙasar Zazzau, wanda gari ne mai matuƙar tarihi wanda an yi su Sarauniya Amina wadda jaruma ce. Ta yi yaƙe-yaƙe, tana da ɗimbin tarihi, kowa ya san tarihinta, suna da masarauta ta fadar Zazzau mai ɗimbin tarihi wadda take ɗauke da wasu launuka na um masu ban-ƙaye wanda suke ɗaukan ido har ma mutane daga ƙasashen duniya sukan zo su kalli hawan sarki, su yi hotuna su tafi da shi a yaɗa a duniya. Ga wurare masu ɗimbin tarihi kamar makaranta da take nan Zaria ta Ahmadu Bello wadda makaranta ce da kowa ya sani a faɗin Arewacin Najeriya ko Najeriya ga baki ɗaya ma tana ɗaya daga cikin manyan makarantu da ake ji da su wanda suka yaye manya-manyan jiga-jigan shuwagabanni a ƙasar nan wanda suke daga kowane sassa da ɓangare na ƙasa Najeriya. Bacin haka, akwai wurare na tarihi da nake da burin in zagayawanda in Allah Ya sa na samu abin dama, zan zagaya.

Tabbas, zuwa tarurruka na ƴanuwa abu ne mai matuƙar muhimmanci domin zumunci shi ne yake haɗa kan al'uma baki ɗaayanta. Ba yanda za a yi ko in ce ba na goyon bayan mutum ya ware kan shi ko ya ce ba zai dinga shiga cikin tarurruka na zumunci na ƴan'uwa ba abu ne mai kyau wanda a nan ne ake ƙara sanin ƴan'uwantaka da muhimmancin ƴan'uwantaka, ake taimakon juna masu ƙarfi a cikin ƴan'uwa suke taimakon na ƙara da su wanda ba su da ƙarfi ƴaƴan ƴan'uwa suke sanin sauran ƴaƴan ƴan'uwansu wanda suke nesa. Irin wannan tarurrukan sune kaɗai damammaki wanda ake samu, wanda za a haɗu na nesa da na kusa a yi zumunci, a yi wasanni tare, a yi ba da labarai na iyaye da kakanni da yadda aka zumunci ya faro da yanda ake so ya ɗaure da yanda idan ka ga ɗan'uwanka a waje za ka san cewa wannan ɗan'uwanka ne na ɓangaren wane-wane naka ga inda kuka haɗu, ga inda ya zama ɗan'uwanka kuma ka yi alfahari da shi kuma idan yana buƙatar taimako, ka taimake shi ko in shi yana buƙatar taimako, kai kana buƙatar taimako ko shi ma ya taimake ka. Amfanin tarurruka ke nan na zumunci na ƴan'uwa wanda za ta sanadiyyan haka ma akan samu auratayya ma tsakanin ƴan'uwa. A cikin tarurrukan da ake yi, wani zai iya ganin wata ashe ƴar'uwar shi ce, ya ji ta kwanta mai a ƙara ƙulla zumunci, su yi zumunci, yai ta yaɗuwa, yai ta yaɗuwa, yai ta yaɗuwa wanda zai ƙara ƙarfafa danƙon zumunci, ya ƙara bunƙasa wannan zuri'a ta bunƙasa tai ƙarfi ta samu martaba a idon mutane, a dinga ganin darajarta sannan su kansu ƴan cikin wannan um zuri'ar za su yi alfahari da kawukansu da irin taimakon da suke yi wa junansu da irin ɗaukakar da wasunsu suka samu da irin rayuwar da suke yi mai daɗi, mai al cike da annashuwa da annnuri su dinga alafahari da kawukansu. Tabbas taron ƴan'uwa abu ne a ya kamata a ce ya zama kusan wajibi ga kowane dangi; su samu wani lokaci su dinga ɗabbaka shi domin a ci gaba da sada zumunci.

E, tabbas waƙoƙi sun kashu kala-kala. Akwai kamar mu ta nan yankin, akwai kaman na dambe na ƴan dambe; akwai waƙoƙi na gambara; akwai waƙoƙi na ƴan bori; akwai waƙoƙi na soyayya; akwai waƙoƙi na zumunci; akwai waƙoƙi na na yara ma da ake yi. Sun kasu kala-kala-kala. Kowace waƙa da irin yanda ake yinta da salon da ake yinta da irin abubuwan da ake amfani wurin yin waƙar, sannan da irin rawar da take takawa idan an yi ta. Tabbas, wannan waƙoƙi suna da matuƙar tasiri a kowane fanni da ake yin wannan waƙa Kowane taro akwai irin waƙoƙin da ake yi wanda suke abin nan. Misali, kaman waƙoƙin dambe wanda a wurin dambe gidajen dambe ake wurin har ma mutanen da sujke wurin su ma su ƙara ƙarfafa ma masu ƴan damben gwiwa, su ji ƙarfin gwiwar yin wannan dambe da ya kawo su, wanda in ba a wannan wurin damben ba zai yi, ba kasafai za ka ji an sa wannan waƙoƙin dambe ba. Haka ma, kaman waƙoƙi na soyayya wanda akan yi a wurin bukukuwa da wurin tarurruka da suka shafi maza da mata ko wani taro haka na zumunci wanda ake yi maza da mata ko na soyayya ko na murnar ranar haihuwa. Duk irin wannan waƙoƙi ne su ma na soyayya wanda suka shafi wannan fannin wanda ake sa su a irin wannan wurare domin nishaɗantarwa da karsashi da ƙara sa wa masu murna, su ji tabbas murnar ta shige su, suna alfahari da wannan rana ko wannna lokaci da ake taya su murna ko suke taya ƴan uwansu murna. Tabbas, irin wannan waƙoƙi suna da matyuƙar tasiri a duk fannukan da ke yinsu da lokutan da ake gudanar da su wanda wasu waƙoƙin akan rera su ne a take a wurin, wasu kuma sai an rera su sannan an je an yi su, sannan sai a zo kuma a dinga sawa ko ana tura wa mutane suna saurara suna jin nishaɗi suna alfahari suna yaɗawa suna rerawa, su ma har ma mutane sukan haddace ma sun dinga rerawa da kansu.